Omiti odho iishitwa ya Kalunga mbyono ya simana. Komiti ohaku zi iiyimati mbyono hatu vulu okulya , mbyono hatu vulu wo oku landitha opo tu imone nemo iisimpo.

Oohi odho iinamwenyo mbyoka hayikala momeya. Omvula ngele oyaloko aanafaalama ohaya yi yakakwate oohi moondombe etayeya yedhitule moondama wo momagumbo opo yedhitekule.

Omeya ogo oshinima shasimana shoka hashi longithwa momikalo dhi ili nodhi ili ngaashi, okuteleka, okuyoga iikutu nosho wo okunwa nokutekela iimeno.

Omiti odho iishitwa yaKalunga mbyoka ya simana mokati ketu. Aanafaalama mongashingeyi ihaya longo we nuudhigu mokutekela iimeno yawo. Ohaya longitha ominino ndhono hadhi kala dha lambalala iimeno.